cora hareti issippe biyageeti beettoosona. qassi etappe ya bagaara maca asati naxalaa maayidi biyaageeti beetoosona.

naa"u macca asati sinta bagaara utidosona, ha uttidaagetuppe sinta bagaaara issiniya bayzziyaro, issiniya shamiyaro issiniya zazzariya oyqada aapun birakonne wachaydda beetawusu,

Issi attuma na'ay motoriyaa toggidi woykko laaggidi barkka Isppalttiya bollara biiddi de'iyage beettes. He biyaa na'ape guye baggara qassi naa'u attuma naatinne issi maccaa na'iya issipe issi sohuwan eqqidi hasayidi de'iyageeti beettosona. He naatupe ushachcha baggara qassi woykko he naatupe miyiyaara qassi baajaaje de'iyage beettes.

Macca mishiriya ba gaden de"iya tukkiyan yeggiyo sawo maataa guyye baggara de'iyaa asata bessayddanne malataydda beettawusu. ippe guye bagaara naa"u maccaasati issinniya suriya gixxada issiniya qassi qamissiya mayada eqidara de'oosona.

Hagee maayo keettan beettiya woykko maayuwaa bayzziyosan suuqiyan beettiya ashanguluutiyaa, asaa gidennaba asaa malati medhdhidoba maayuwa mayzzidi essido ashanguluuttiya geettees. Appe miyiyara daraja woykko daraja daraja medhdhidoogaan issi issi sohuwan borssay, issi issi sohuwan appe haddirssa baggaara qassi dumma kametti uttidabay beettes.

Tukkiyanne shayiyaa uyiyoo sohuwaan issi attumage sinttawu simmidi haattaa haylandiyara ba sinttan shshshiwottidi silkkiya oyqqi uttidage beettes. giddobagga qassi siinne irkabootiyan bollan de'es

Issi miittay habaabyaa giyoo mittay ba bollan cora ayfiyaa tookkidi eqqidagee beettees. cora ayfiyaagappe garssa garssan koyrroti eqqida ayfetti biccati uttidosona. bantta meraa laammidi biccati uttidooga woykko ka"idoogaa beessees.

Hageeti guutta naati coratidi issippe issisaa shiiqidi tamariyoo kifiliyaan de'oosona. eta giddon qassi issiniyaa etappe keehin darawus. etappe gasttawus.

Isppaltte bollan issi attumaagee Diskkobere motoriyo toggidi laaggidi biyaagee beettees. Appe haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara na''u attuma naati issoy tamaare keettaappe yiyddi bari kushiyaan dawutaraa xaaxi oyqqidi yiyddi diyaagee issoy qassi mela kushiyaara yiyddi diyaage bettees.

Cora attuma naatinne macca naati issippe issi sohuwan de'iyogaa qonccisses woykko issi keettaa garsan diyoga qonccisses; hegeetikka qassi issi issoti attumay attumaara, issoti issoti attumay maccaara, issoti issoti qassi maccay maccaara uttirooga bessees.

Puulayiyo massaree woykko puulayiyobati bettoosona. Ha beetiya puulayiyobati qassi issi baggaara issoy issuwara qashettidi pude xoqqu gi uttidosona. Hegaappe ha baggaara qassi woykko ushshachcha baggaara oydekka uttiyogee de'ees.

naa''u macca asatinne cora attuma asati issippe gididi issi sohuwan de'oosona. sinttawu sinttawu xeelidi pootuwa dendiidi de'ooosona. eti eqido sohuwan uuttay woykko haaxxay eqidaage beettees.

Heezzu macca naati eqqidaageeti beettoosona. Heezzu macca naati qassi mayido maayoy heezzaageekka issi mala. Eti qassi bantta huuphphiyan qacci uttiro sharbbiyaa qassi heezzaageekka issi mala.

Gaariya goochida haree haatta caani uttidaagee eqidaagee beettees. ha eqqida hariyappe miyye baggan qassi issi sohuwan corattida jarkaane issi sohuwan beettees.

Issi sohuwan shiiqi uttida naa"u mittati sa"an zinn"i gede gede zinn"i uttida mittati beettoosona. Mittaappe sintta baggaara qassi qorqqoruwan diretti uttida penggee beettes.

Jabaanayinne bashshee issi ohuwaan de'iyaagee beettes. ha beettiyaa jabanatuppe issoy keehin karettaa naa"u jabanaati qassi boottaranne zo'o meraara de"oosona.

Cora attuma asatinne macca asati issippe gididi shiiqiddaageetu garssan issi macca miishiriya qassi etappe sintta baggaara eqqada duraydda beettawusu; ba huuphphiyan bootta afalaa qachchada ippe qassi guye baggara ba qooriyan dungguzzaa sharbbiya qachchidaarakka de'awusu.

Attuma asati bantta kushiyan tooraanne gonddalliya oyqqidi cora asati eqqidaageeti beettoosona. Ha beettiya asatuppe haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara issoy issuwa xeelletti eqqida asatuppe gidduwan Issi maahiya calaa maayida issi bitanee eqqiis.

Dumma dumma macca asatine dumma dumma attuma asati haga si'iliya bollan bettosona. Ha baggara eta sintan xaraaphphezay woykko wombbaray de'ees. Dumma dumma asati dumma dumma meraa maayuwa maayidaba gidikone eta garssan cora asay wolaytta woga maayuwape issuwa dungguzza sharbbedan qoriyan xaaxiis.

makkiina ogiyan biidi fdiya cora makiinati beetoosona. hadirssa bagaara ogiyassi asay eqidaageti beetoosona. hadirssanne ushachcha bagaara dumma dumma mitati beetoosona.

Cora attuma asatinne macca asati issippe gididi issi issi uuttaa banttaa kushshiyan oyqqidi qassi tokkiyo masaariyakka issoy issoy shoddiraa, issoy issoy xikkiya oyqqidi biidi de'iyageeti beettoosona.

Cora attumanne macca naati beettoosona. Ha bettiyageetu garssan sintta ha bettiyageetuppe sintta baggaara eta ayssiya gadaaway etassi kiitaa aattidi bettees, etikka banttaa hayttaa coggochchidi woykko banttaa hayttaa banttana ayssi gadaawassi immidi siidi beettoosona.

Cora guutta naati luxetta keettaappe bantta wodee gakkin biiddi diyageeti beettoosona. Ha beettiya cora guutta naatuppe issoy qassi kootiya maayidi kootiya maayido maayi kootiya gulettaa guyye biiddi diyagee etaara issippe diyagee beettees.

Issi attumagee ayfiyaa mittee matan eqqidi mittee ayfiyaa oyqqidi sinttaw simmidi xeellidi eqqis. ha mittiyaa qassi wolqqaama ordde ordde ayfiyaa ayfa uttaasu. iyoo merakka qassi maata mala.

Luxetta sohuwan de'iya guutta naatinne qassi habaggaara eta yaa simidi xeeliya wogga asati issippe uttidosona. Etappe guye baggaara qassi issi qorqqoro keettay de'ees. Qorqqoroy qassi tiyetti uttidoogee zo"o qalaammiyana.

giyan shanxaa sa'an hiixidi qassi bambbariya dumma dumma sohuwan shaakki shaaki bayziidi diygee beetees, ha bambaree keehippe zo'i utIdaaga.

Naa'u attuma naati ajora yaagiya xuufe etappe giduwan de'ees. Eti qassi puude sinttawu simmidi xeelidi eqqidosona. Ha eqqidagetruppe issoy qassi borssa ba zokuwan bai uttiis.

Issi sohuwan konppiranssiya bollan cora asay issippe uttidi qaalaa siyiidi diiyogee beettes. Ha siyiddi diya asatupe qasi sintta baggara beettiyageti qassi issoy issuwa kushiya oyqidi issoy issuwasi kiitaa aattosona.

odanchaa booto abrihaami ba doonaako cengursa xoqqu ootiya miishsha oyqqidi odiidi beetees. ape guye bagaara qassi cora asay uttidi siyiidi beetees.

Naa''u macca naatinne naa''u attuma naati de'iyaageeti beettoosona. naa''u macca naatu qassi issiniya ba huuphiyaa dungguza qachchawus issiniya ba huuphiyaan bootta qachchawus, naa''u attuma naati qassi issoy toora oyqqidi dungguza maayiis, issoy qassi toora oyqqibeenashin dungguza maayiis.

Naa"u attuma naatinne naa"u macca naati issippe uttida oyddu asati beettoosona. Oyddu asatuppe issi na'iya ba kushiya pude xoqqu oottada biradhdhiya naa"u sohuwa maalaataydda beettawusu. Issoy ba ayfiyan kushiya wottidi sinttawu adussidi xeellees. Ushshachcha bagga gaxan de'iyagee sinttawu kushiya yeddidi maalaatiddi de'ees.

Cora macca naatinne attumma naati issippe gididi geeshsha maxaafaa bantta kushiyan oyqqidi bolla baggan iyyesuusi ashshees yaagiya taappellaa xaafettida taappeellaa oyqqidi issippe odiiddi de'oosona woykko hara asatussi kiitaa aattiiddi beettoosona.

issi macca mishirya issi guutta na'iyo lanqakkada utaasu. na'ee aayiyakka qassi gita oyshaa oychawuisu. aka qassi bootaba maayada eqaasu.

Mabraate qamman dirssa bollan xomppetidi boojjiidi diyagee beettes. Appe qommo baggara dirssa bollan kaqettida tappeellay piizaynne berggeree de'ees yaagiya taappellay de'ees.

Naa"u buuxxa keettati ha misiliyaa bollan beettoosona. Ha naa"u buuxxa keettati beettiyaagetuppe issi keettaa penggiyara cora asay kiyyide de'iyaage beettees. Issi keetta penggiyaara qassi kiyyiya asikka beettena geliyaa asikka beettena, coo giidi dooya de'ees.

Booraynne macca meheti issippe issi sohuwan maaraa oyqqidi qashettidi diyageeti bantta sinttan de'iya maataa miyddi de'oosona. Ha miya miizzatuppe ha bagga gaxan diya booray goyyishin qambbaray morggiya mullugisoogee beettees.

Cora attuma naatinne cora macca naati issi sohuwan uttidaageeti beettoosona. ha beettiya cora aattuma naatuppenne cora macca naatuppe garssa baggaara xuufe qassi taapela bollan de'iyaage booss yooss yaaggiya xuufe beettees.

Issi attumaage sinttaw simmidi kiittay odiide woykko aattide de'ees. Appe guyye baggaara qassi attuma asati eqqidoosona. Issoti issoti qassi dungguza woykko wolaytta woga masattiyaa koottiyaa maayyidoosona.

issi attumma bitaanee qoophiyaa woottidi bootta shamiziyaa maayidi a boolan qaassi saalo milaatiyaa karbaataa qaachchida biitanee eeqidi asaasi kiitaa aatiidi de'ees.

Attuma asatinne macca asati issi sohuwa shiiqidi banttaa kushshiyan oyqqiddo uuttaa tokkidi diyageeti bettoosona. Ha tokkidi de'iya asatuppe issi attumaagee ba huuphphiyan qassi qophphiya wottidi karettaa kootiya maayiis

issi afkkaaduwaa yaagiyo doozai issi sohuwan tokettiri dichciiddi de'iyaagee beettees afkkaaduwa qassi maata malatiya merai haittai de'ees afkkaaduwaa issi hara mitti miyyen baawa barkka beettees.

issi pooqe keettaai keexetti diyaagee beettees ha keexettididdiya keettai qassi wurssidi keexetti wuribeennaagee qassi awollan de7iya mittaikka denddibeennaagee puulattibeennaagee beettees

cora macca asainne attuma asai issi sohuwan issippe shiiqi uttidi ammanuwaabaa oduwaa siyiiddi de7iyaageeti beettoosona etappe baggati mela de7oosona baggati qassi maxaafaa oikko geeshsha maxaafa oiqqi uttirosona

mittata puutissiyaa issi attuma bitanee de7ees ha puutissiyaa bitanee ba gushiyan sainiyaa oiqqidi sainiyaa bollan qassi puutida mittaa issi sohuwan wottiidi de7iyaagee beettees ha bitanee qassi maayido maayoi zo7o shamiziyaanne qassi salo malatiya meraa maayida suriyaa

attuma naatinne macca naati issippe gididi wolqqaa wooso oottididdegeti beettoosona. wolqqaa ooso ootti hageetuppe issi attuma nay ba akaafaa kushiyan uyye baggaara eqqiis issi attumanai qassi sintta baggaara ba akaafaa kushiyan eqqidi biittaa aattanawu giigissi dees

haga siiliya bollan beettiya xufe pooto Tasfu yaagees hage qa siile maalatiyooge pooto keettata malatees woykko pooto keetta gidiyoogadana qonccissiyaa misiliyaa woykko siiliyaa.

corra caamati dumma dumma meray de"iyogetti issi sohuwani bettosona caamatikka qeeri natugeti wogga assage ubbaykka beettesi.

Hagee missile bessiyoge wolaytta wogaa maayuwa malaates; wolaytta wogaa maayoy karettaara, zo"uwaara, biccaara de'ees; woykko dungguza giyoogaa malaates.

oyddu attuma naati kuwassiya kaa"iyo sohuwanni beettossona hassohuwan beetiya oyddatuppe naa"u attumagetti zo"o shurabiyanne karetta kalsiyanne karetta qonxxa gixxidi dembanni de"iyagetti beettossona.

Issi attuma bitanee ba huuphiyan shaaribiya qachchidaagee shuchchaa issi sohaappe maxi maxi issi sohaa shiishshi didiyaagee beettees shuchchai qassi burce shuchchaynne wogga shuchchay walakettidi cora shuchchay issi sohuwan shiishshi wottidoogee beettees.

Isppalttee bollaara Cora macca asatinne attuma asati hemettiidi woykko biidi diyaageeti beettoosona. Asaa xalaa gidennan dishshin mottoreekka qassi makkiinaykka ha issppalttiya bollan biidi diyaagee beettees.

Issi attumaagee ba cenggurssaa xoqqu oottiyo massaariya ba doonaakko hankko attumaagaa oyttidi shiishshidi haasayiiddi de'ees. Hankko qassi appe guyye baggaara issi attumaagee qassi coo giidi siyiiddi de'ees.

hagappe kassiyani wolaytta sodo unburushiyaa ayssiya gaadaway taadassa takkali cengurssa xooqu ootiya maasariya oyqidi haassayid beettessi.

issi buuxa keettay da'iya issi issi buuxa keettaa piropphissi baggaara qassi wolaytta soodo yaagiya taappeellay xaafitti uttiis aappi bolla bagga shaaraa bollan qassi horophiliyaa paallay daddiyaara beettaasu

haga misiliya bolani xikke, aylanaw maadiya aylenne beettosona.

cora attumu asatinne cora maccaa asati issippe issi suhwaann eqqidi de'iyageetuppe sintta baggaara qassi issi attumaagee ba gidiyaa guyye issi gediyaa yeddidi issi gediyaa sinttau yeddidi ba kushiyaa puli xoqqu oottidi sinttau xeelliiddi etappe sintta baggaara beettees.

Otuwaa qumaa kattiyo otoy bolla baggaara uttin garssa bagaara tana'ay eexxiiddi diyagee beettees. Eexxiiddi diya tamaa achchan qassi ha baggaara naa''u badalata xiixxiiddi diyogeeti beettoosona. Issi badalay xiixettidi kiyiis issoy xiixettidi biron kiyibeenna kiyanaanees.

mitta ayfettane attakilteta bayzidi de"iyaa assati bettosona hagetu gidoppekka attumage bootta kootiya bolara maayidi zo"o shurabiyakka garssara maayidage de"eesi.

oyddu macca asati issippe issi sohuwan uttidi kattaa punide de'iyooge beettees; etappe naa''ati puundde de'oosona issiniyaa mooretida buuray de'iyyakkone xeelaydda de'awus naa''u macca asati qasi punnide de'oosona.

Isippalttiyaa bollan issi makiniyaa baydde diyaara beetawus; ha makineppe qasi guyye baggara issi attumaage I geeduwaa kaalidi biidi de'ees; isppalttiyaas haddirssa baggara qassi banddiray de'iyooge beettees

issi attumaage zo'o suriyaa gixxidi bolla baggara qa galbba maayyidi galbbappe garssa baggara dungguza maayyidi eqqiis; toora ba hashsiyaan woottidi ha bitaniyaappe garssa baggara macca mishiriyaa duraydda beettawus.

Issi macca deeshshiya naa''u maratuura issippe eqqaasu. Etappe maratuppe issinniya bulla, issinniya karetta, deeshshee aaye deeshshee qooriyan qachchiyo wodoroy beettees. Issippe gididi heezzu deeshshati issippe de'oosona.

askkadoosee muuzeenne tiimaatime issi madaban de'iyaagee beettoosona ha madaban de'iya tiimaatimiyaassi bolla baggaara qassi afikadoy muuzeenne tiimaatime xuugettenna mala qassi bolla baggaara mittaa kuway wolqqaama kuwa mittay de'ees

cora basheti issi sohuwaa de'oosona ha de'iya bashetuppe baggay keehin guutta baggai qassi keehin gita etappe ha cora bashetu garssan naa''u basheti qassi keehin shaalattidaageeta asay keehin go'ettidoogeeta

macca naatinne attuma naati issippe duriiddi beettoosona. ha beettiddi diya duriiddi diyaageetuppe attumaageeti bantta kushiyan tooraa oykkidosona. maccaageeti qassi bantta huuphiyan dungguzaa sharbbiyaa qachchidosona.

cora tamaarreti naatinne astamaareti issippe kifiliyan diyaageeta besees. ha tamaare natuppe issoti kushiya xoqqu ootidi besoosona.

Issi attumaage sinttan eqqidi guyye baggara de'iyaa asassine sintta sintta baggara de'iyaa asassi ododde beettees; ba doonan cenggurssa xoqqu oottiyaa massariya oyqqida guyye baggara a guyye baggara eqqida cora asatuppe naa"u asati qassi yanxxilaa oyqqidoosona.

issi maccaara ba kushiyan dawutaraa oyqqada qassi ba menttirishshan zo'o mera qalamiyaa tiyaada zo'o mera kootiyaa maayada ba qooriyan qassi masqqaliyaa qachchiyaara dawusu

naa''u attuma asati uttidaageti de'oosona. ha de'iyaa asatuppe issi attumaagee ba ayfiyan manaxxiriya wottiis. issoy qassi ba qooriyan wolyatta wogaa maayuwaa woykko dungguzaq malatiyaaga qachchiis.

Issi attuma na'ay ba tohuwan bootta caama wottidi bootta suriyaa qassi gixiri bootta shurabiyyakka mayyid goomay karetta gidin boottaa makine matan eqqidi sinttaw xeelees; huuphiyaa dichchi uttiis macca asaagadan.

Melida maataynne qassi biron meliiddi de'iya maataykka deiyaagee beettees qassi melida maataappe ushacha baggaara qassi manggoy de'iyaageeka qassi beettees.

mitta bollan zaa'iya lokkomai turaara de'iya lokkomay duge simmidi ba ayfiyaa duge yeggi oottiis bonccoykka qassi asi keehin aaho bonccoy de'ees

naa"u attuma assati gede bagay beettesi ettappe guyessara kalita aatiyo mittay beettesi etu sinttanikka kalichche de"eesi.

issi daasha muuzeenne qassi muuzeaappe miyya baggaara qassi shonkkurootoy beettees ha beettiya shonkkurootuwaassi qassi xaphoy daro baggaa shonkkurootuwaassi xaphoy qanxxettiichchiis

issi adde kuttoy barkka eqqidaage beettes. ha beettiya adde kuttuwaassi goyina baggay karetta mera gididi ciciciles shin sintta baggay qassi zo'o gididi difinoy pude eqqi uttis.

issi adaarashaa garsan cora asay issippe uttidi ubba asaykka kushiya baqiidi beetoosona. he asa garsan daro asay wolaytta wogaa maayuwa bullukkuwa woykko maayuwa maayiidi beetoosona

Haga si'ilya bollani betiyabati cora attuma asaay issoy issuwaa geeduwa kaalidi salfiyan salalfettidi hemetidi woykko issi issibata xeelidi beetosona. Etappe sintta baggara deiyage qeyi mesqeliya maayuwaa maayidi zoo maayuwaa maayidi eta kaalettidi de'ees.

Issi macca naa'iya ba achchaa dooyada miccawusu. A maayido maayoy qassi dunguuzza woykko wolaytta wogaa maayuwaa bolla baggara shurabetan maayada garssa baggara qassi bullukuwaa giyo wolaytta wogaa maayuwa macca asaay maayiyo maayuwaa garssa baggara giixada sinttawu simma eqqada miiccayda betawusu.

Sa'an bootta shanxxa miccidi; bootta shanxxaa miccido shanxxaa bollan qassi boynnaa tammu sohuwan qassi dumma dumma shakkidi wottido boynnay beettees.

Samppaa bollan yeechchaa hiixxidi yeechchaa bollan qumaa qolidi qumaappe gidduwan qassi barbbariya wottidi tushkkidi miiddi diya asati beettoosona. Ha asati miiddi diyo kattay donoynne boynay walahan dididaagee beettees.

issi pooqe keettai beettees ha beettiyaa pooqe keettaassi qassi sintta baggaara banddiraa issi guhiko kaqqi oottiroogee beettees ha addirissa baggaaranne qassi ushachcha baggaaranne doozatti de'iyaagiiti beettoosona

Cora macca asati issippe de'iyaageeti beettoosona. ha beettiya macca asatuppe issinniyaa qassi zo'o maayuwaa woykko zo'o qamisiyaa maayaasu etappe qassi issinniyaa qassi zo'o borssaa ba kushiyan oyqqaasu.

Issi attumaagee banggaa cakkidi mirqqidi mirqqiro banggaa tookkidi issi bagga hashiyan qassi baacaa wottidi eqqidaagee beettees. Ha bitanee qassi bulla qophiyaa wottiis.

cora qeeri qeeri mitatinne buurati corattidi aahu dembbaa bollan beettiiddi de'iyaageeti de'oosona. ha beettiddi de'iya buuratuppe hefintta baggan sintta baggaara qassi dere malatiyaabatikka pude xoqqu gi uttiis

Cora urqqaa miishshaappe medhdhido shaateti issi sohuwan de'iyaageeti beettoosona. ha beettiya shaatetti qassi issoy issoy bakka qoora kaquwaara de'iyaagee beettees beettiyaa shaatettippe issoi issoi karetta maraara issoi issoi qassi bullaikka beettees.

cora attuma asati boosona. ha biya assstuppe bitanee issi bitanee hadirssa bagga gaxxan sinttawu simmidi biik diya bitanee ba qooriyan wolaytta wogaa mayuwa xaaxxidi biidi dees.

Cora attuma asaati dumma dumma meera paraa togi uttidosona. Pirixxidi bosona pararaa. Eti qassi maayidoy maayoy dunguzza kootiya maayidosna bolla baggara. Eta guyye baggara cora asaay macca asaay attuma asaay betosona.

Heezzu asati issippe shiiqidi issi sohuwan eqqidosona. Ha eqqidaageetuppe issiniya maccaaro naa"ay attumaageeta naa"ay attumaageetuppe issoy giddon diyaagee gaxxan de'iya maccaaronne gaxxan deiya attumagaa qoommidi eta gidduwan eqqiis.

Haattay issi sohuwwan eelli uttiis; haattappe gaxa baggara qassi dere, deriyaa bollan qassi maatay de'iyaagee beettees; hattassi qassi xeeliyo wode salo meray de''ees; haattappe ya baagara diyaa beettiyabaykka salo malatiyaabay beettees.

hagaa si'iliya bolli beetiyaagee maadayay beetees woykko makiinaa lambaa duuqiyo sohoy beetees. makiinaa lambaa duuqiyo sohuwn naa'u makiinay eqiis.

kushiyan daddido keeshiyaa bollali uttira issi attuma na'ay qassi beettees ha beettiya attuma naappe ya baggaara qassi macca asay giya geliiddi de'iyaageekka qassi beettees

Cora qumaa qommotti issi sohuwan de'iaygetti beetosonna. Hegeetikka mal'onne masuha qumatti beetosonna. masuha qummatti boyenne donoy beetosonna.

issi aaho isppalttiyaa bollaara baydda de'iya baajajiya beettawus ippe qassi guyye baggaara haahuwan qassi issi baajaajiyaa o kaallada yaydda de'iyaarakka beettawusu isppalttiyaappe gaxa baggaara qassi asay tohuwaara biyaaykka beettees

isppaltee dees. isppaltiya bolli biidi de'iya woykko hemettidi diya makkiinati de'oosona. ya bagaara qassi tohuwan hemetiidi ha isppaltiyaape gaxaara beetoosona.

sa'an shanxxaa hiixxidi shanxxaa bollan qassi boynaa qolidoogee beettees qassi boynaappe ya baggaara qassi sa'an shanxxaa hiixxidi shanxxa bollan qassi shukkaariyaa qoli uttiroogee as qassi diyaagee beettees

Sa'an shanxxaa hiixxidi shanxxaa bollan qassi maxiniyaa miccidi maxiniyaa baizziiddi de'iyoogee beettees. ha maxiniyaa bayzanaassi qassi wogga iqay qassi qeeri siineekka ubbay maxiniyaa bollan de'ees.

Naa"u macanaati issippe giddidi issiniyaa koppiyiya wottaasu issiniyaa koppiyiya wottabookko ba huuphiyaa sinttawu yedadaa dichaasu shin naa"ikka qassi banddira oyqqi ottoosnati oqir banddirai zo'o mera adil"e ciishsha melanne qassi karetta.

Zannaqqaa woykko shemppiyo sohuwan, issi sohuwan sohuwan issi attumaagara issi maaccariira, issi sohuwan sohuwan issi maccariira issi maaccariira, issi sohuwan sohuwan attumay attumaara shaaketti shaaketi utidii tukkiya uyyidi banttaw shemppiyaageeti de'oosona.

samppa bollan yeechchaa yeggidi yeechcha bollan qassi dumma dumma qommo qumata issi suuwan shiishshidi wottidosona. ha qumaappe gidduwan qassi keehin zo'ida barbbariyaakka qassi shaatiyaara issi suwan wotti oottidosona.

samppaa hixxiri samppa bollan qassi dumma dumma qommo qumata wottidi a bollan qassi barbbaree wottirosona. ha dumma dumma qomo qumatti qassi buddeenay de7ees qassi daabboikka de7ees qassi barbbareekka de7ees

qeeri qeeri mittatinne maatati beettoosona. ha qeeri qeeri mittatinne maatatuppe sintta baggaara adussa guuttaa pude dicci ekkiya o dooruwaa' yaagiyo agunttaara de'iya mittayka qassi diyaagee beettees.

Mashshaa baacaa beexiyaa kalttaa zaabbiyaa ubbaa issi sohuwan oottidi baizzi didiya issi attumaageenne issi maccaara beettausu qassi etappe shammanawu yaada mashshaa issuwaa xoqqu oottada etaara mashshaa waagaa giigeeda diya issi maccaarakka de'ausu.

Issi macca mishiriya ba miyyiyan zambbiliya wottada haddirssa baggaara heezzu madaaba madabbada shanxxaa sa'an hiixxada a bollan badala wottada haddirssa baggaara qassi gisttiya wottada shanxxa hiixxa wottada, gisttiya bollan makkiyo xaassa woykko solomaniya oyqqada uttaasu.

Heezzu kuwassiya kaassanchchati issippe issi sohuwa kuwassiya kaa'iyo sohuwan beettoosona. Ha beetiyaageeti issoy zokkuwa baaga zaari uttidaage Wolaytta dichchaa shurabiya maayti uttiis. naa"u naati qassi maata malatiyaagaranne boottara de'iya shuraabiya maatyidoosona.

Afkaadoynne muzee de'iyaagee beettees. Afkaaduwaappe baggay sa'an shanxxaa hiixxidoogan bagay qassi saynniya bollan de'ees. Muuzzee qassi saynniya bollan de'iyagee beetees. Ha muuzziya qassi uttada bayzziyaarissi toho xallay beettees.

Issi attuma na'ay guye baggaara de'iya heezzu darajja pooqiyaappe sinttan uttidi guye baggan de'iya bantta kifiliya kifiliya kareeni uttidi haa baako xeelliya naata xeelliidi ikka ha baggara ya uttidooge beettees.

Kirtasiyasi doona bagga pogidi misimare kumid kirtasiyaa kuci makid besidi deosona. Ha beettiyaa misimare qassi kirtasiyaa garssi kumidi uttiis. Hossppun quxure misimare giyogaa.

cora macca asatti issi shooqan shammanawu shiiqidaageeti beettoosona shammanawu shiiqida asatuppe guyye baggaara qassi saatenen kume uttira tiimaatimee diyaagee beettoos ha timaatiimiyaa shammanawu hokka uttira macca mishiiriyeekka beettaawusu

tohuwaa kuwaasiyaa kaa'iya kaasanchchi attuma naati issippe issi mala shuraabiyaa maayidi issi mala qonxxaa gixxidi sintta bagaara diyaageeti duge duwe hokkin biyiya bggaara diyaageeti qoomettidi eqqidosona

kalttay marashai baacay zaabbeenne dumma dummaa qaranne qanxxiya billamati beettoosona. hageeta qassi bayzziddi de'iyaageetinne shamiiddi de'iyaageeti beettoosona.

Gediya kuwaasiyaa kaa'iya kaassanchchati kaa'iyo dembban kaa'iyaageeti beettoosona etappe gaxa baggaara dirssaappekka qassi gaxa baggaara eta xeelliya cora asai de'ees. eta xeelliya cora asaippe issooti issooti qassi wolaytta dichchaa yaagiya xuufee de'iyo maayuwaa maayidosona.

Issi attumagee wolaytta wogaa maayyuwa woykko dungguzaa maayyidi eqqiis. Dungguzappe garssa baggaara bootta shamizziya maayidi qooriya oyqqidi sinttaw xeelidi eqqiis. Appe qassi miyyiyaan de'iya taapelay qassi Hooloza yaagiya taapelay appe miyyiyaan de'ees.

cora asai issi keettan issippe uttidi oduwaa seyiddi deyaageeti beettoosona ha beettiya cora asatuppe issooti issooti qassi waraqataa oiqqi uttidosona shin etappe sintta gaxan issoi uttidaagee hookkidi xaafi diddees

Naa"u attuma asati cora bashiyaa shiishshidi dumma dumma sohuwau madabidi baizzanau woykko bayzziyo sohuwaa giigissidi issi sohuwan woottidosona etappe issoy bashiyaa ba kushiyan oiqqidi uttiis.

Issi mishiriyaa guutta mariyo ba kushiyan oyqqada wuygiyappe gidduwan eqqidooge beettees. Ha beettiya guutta mariyaa qassi sinttaara, tohuwaaranne qassi goynara boottay hankko soho ubbay zo'o gidido caccaara mariyaa de'awusu.

Hagee misilee bessiyogee woyikko si'ilee bessiyogee worqqay kaqetti uttidaagaa besses. Worqqay woyikko qooriyan wottiyogee kaqetti uttidaagaa besses. Hagaa worqqaappe ya baggaara qassi worqqaa ppo'issiya mabiraatee abollan de'iyogaa qonccisses. Abollan poo'iiddi diyogaa qonccisses.

issi maccaara ba huuphiyaa bollan gujo huuphiyaa gujjissara daddi siraara beettoos ha beettiya maccaarippe sintta baggaara qassi ciishshai dumma dumma mera ciishshai keehi lo77iya meraara de7iyaagee de7es

dumma dumma puulayiyoobata issippe shiishshid issi sohuhan qachchidi issi sohuwaara pude kaqqe wottidosona issi san de'iyaagee keehippe daro woykko cora issisan de'iyaagee qassi guutta etappe puulayiyoobaappe bolla baggaara wogga mittay gede simidi zin'iis

Samppaa hiixxidi samppaa bollan qassi sainiyaa woottidi sayniyaa bollan qassi dumma dumma masaariyan dumma dumma qumaa qommuwaa kattidi abullan mooqiyaa essidi oottidosona.

Oyddu attuma asati beettoosona. Oyddu attuma asati uttidaageetuppe issoy guyye simmidi ba wombbaraa/ba oydiya bolla zemppiis. Issoy qassi issuwa sinttan carkkuwa irxxa carkkuwa ekkiri ehiya bentteleeteriya giyogee eta sinttan uttiis. Etappe guyye baggaara magalasho magalashetti uttiis.

Issi macca na'iyanne issi attuma na'ayi issippe uttidi issi macca na'iya ba kushiyan ashanggiluutiya idimmada uttaasu. Issi attuma na'ayi qassi ba kushiyan dawutaraa oyqqidoogaa ba matan uttida macca na'iyo xanna'issiiddi beettees.

Hagaa misiliya bollan beettiyagee wolaytta baahilaawe/wolaytta wogaa beni wode keettaa. Misiliyappe huuphessa baggaara de'iya xaafoy qassi wolaytta zemen aqqoxaaxxer innaa ye aaddiis amet akkebbaabber giyogee wolaytta layttaa qoodaanne ooratta layttaa bonchchiyogaa giidi qonccissees.

Issi macca na'iyanne issi attumaage eqqiidi ha simmi xeelloosona. etappe guyye baggaara cora asay beettes, hage ha xeeliyagge qassi Artisttiya Gilddo Kaassa getettees, aara de'ia macca na'iya qassi ba huuphiyan dungguza qachchada dungguza ba qooriyan qachcha wottaasu.

Cora caammay issi sohuwa shiiqidi dumma dumma qommo caammati issippe issi sohuwan micetti uttidooge beettes. He caammatuppe issootu issootu bollan qassi hosppun quxure giya quxure xaafetti xaafetti uttiis.

sabanchchaa dastta biramoi baappe huuphessa baggaara amin dastta biramo yaagiya xuufiyaa xaafissidi a xuufiyaappe garssa baggaara qassi naa"u sha7anne heezza yaagiya xuufiyaakka qassi garssa baggaara xaafissidi uttiis.

Bilamaanne mashshaa bayzziya mishiree matan issi guutta macca na'iya woykko yelaga macca na'iya ita cenggurssa xoqqu oottiri sissanau danddayiya massaariyaa i doonaakko shiishshara haasayishin sissawus.

Zo'o meray, bicca meraynne karetta meray de'iyo banddira oyqqidi eqqidosona. Ha eqqida asati banddira oyqqido banddirassi qassi bicca bollan qassi Kawo xoona gaaga pootoy giyaage beettees.

Issi xuufee a bolli xaafetti uttido taappeellayi de'es. Ha taappeellayi qassi bessiyogee daamoota woyde allaanaa zoreta keettaa oyddantto yuushuwa tammanne isiinintto ooso layttaa koyro leesso konsonuwa yaages.

cora attumaageeti issippe gididi issi sohuwan ubbaykka qassi wolaytta wogaa maayuwa woykko dungguzaa maayidi eqqidaageeti beettoosona ha beettiya asatuppe issi bagga gaxan de'iyaagee qassi calaakka he dungguzaa bollan maayi uttiis

hagaa siiliyaa boollan beetiyaage naa"u iqaa issisaan wootidogan issi sohuwaan sohuwaan biiree tiyettiyoo biytekisenne tiyettiyoo bazilinee beettees. Appe issi baggan qassi kibrittee beettees.

Issi attumaagee maykiya ba doonan wottidi dumma dumma tiibiya/dumma dumma malaataa/kiitaa aattiyo tiibiyassi dumma dumma qonccissuwa qonccissiiddi beettees. Maykiya ba doonan wottidi haasayiiddi beettees.

Issi macca na'iya ba kushiyan taappeellaa oyiqqada taappeellaa "daamoota" yaagiya xaafoy de'iyo shuraabiya mayada aappe garssa baggaara qassi bootta shuraabiya mayada ba ayifiyan manaaxxiriya wottada sinttawu simmada eqqidaara beettawusu.

Wolaytta dichcha kaassanchchati issippe gididi salppiyan eqqidoosona, heezzu naati etappe sinttaa baggan uttiddossona, naa"u attuma nay ha eqqirageetuppe naa"u attumageeti qassi ya bagga gaxan ha bagga gaxan eqqidoosona.

Hagee misilee woykko si'ilee malaatiyogee issi macca na'iya ba kushiyan boss giya boss yoss giya malaataa xaafetti uttidaba kushiyan oyqqa xoqqu oottada bessiyogaa besses. He na'iya qassi huuphiyan koppiyyiya wotta uttidoogaa bootta maayuwa bootta shuraabiya maaya uttoogaa besses.

issi maccaara dungguzaa maayara buuxa keettaa penggiyan eqqaasu. ha buuxappi keettaa penggiyan leqqida maccaara qassi ba huuphiyankka dungguzaa qacara uttaasu.

oiddu ototi maaran uttidosona. oiddu maaran uttida ototuppe naa77ai kaquwaara de7iyaageeta kaqoi naa77aassi beettees. issuwaa kaqoyi pudenne duge merettiis. issuwaa ka aqoyi qassi gede merettiis.

Naa'u attuma asati udulaa sinttan eqqidi udula mittaa oyqqidi kattaa mittaa udulaa giddo yeggidi caddiiddi diyageeti beettoosona. Etappe ya baggaaranne etappe ha baggaara qassi issi punniiddi diya macca asati beettoosona guyye baggaara qassi Issi attuma bitaneekka beettees.

uttiyo miishsaane zin'iyo miishshaa woyikko soopaa, alggaanne wombaraa giigissiyo sohoti beettoosona. ha sohotun qassi qalamiya oyiqqiyo massaarenne qassi dumma dumma tiyiyo qalameeti beettoosona.

hiixan maayiyo afalay woykko birdde issisan bayzzanawu giigissidi issi sohuwan wottido birde beettes giyan. aappe ya baggaara qassi bayzziya bitane shammiya geetussi qassi aassidi adussi xoqqu oottidi bessiiddi de'es. ha bessiya bitaniyappe guyye baggaara qassi issoyikka haray bessiiddi de'es.

issi sohuwan daro timaatimiyaa qoli wottidoogee bettees. daro timaatimiyatuppe baggay keehin teeridi holjjojidi zo'o malkkiyan de'ees. baggay qassi keehin teeribeenna washalaalidi uttiis.

naa''u macca naati baribariya daaxxana hookkido waadan hookkidosona sintta baggan doriiddi guyyiyan qassi naa''u attu maanata puuyye baggaara huraixxa woggaa maaya woikko dongguzaa maayidi qassi doriiddi beettoosona

Katta keettynne tukke keettaa gidiyogee beettees. Ha katta keettaa geliyo sohaa huuphessa baggaara taappeellay qassi arsseemaa katta keettaa/quma keettaa yaagees.

Gifaata gazziya woykko Wolaytta laytta laamiya baala gazziya kaa'iyoosan cora attuma naatinne naa"u macca naati beettoosona. Cora attuma naati qoomettidaageti naa"u macca naati uttidaageeti issi sohuwan beettosona.

Ispalttiya bollaara issi attumaage hemettidi biidi diyaage beettees. Appe qommo baggaara a miyyiyaan bicca mala mera maayyida maatay de'ees diccidaage. Appe xade baggaara qass ispalttiyaappe xade baggaara manggoy addussa manggoy de'ees garssa baggara xiiday de'ees.

Issi keettaa asati issippe gididi diyaageeti beettoosona ha beetiya asattu garssan maccara uttaasu uttada guutta na'a ba kiwuwaan tookkaasu attumaagee qassi woykko azinaay eqqis eqqidi ba maccasses hashshiyaa oyqqis.

ha pinttappe he fintti gakqanu shubuwan dadettira biratan yegetti uuttira zarphphee beettees. ha zarphphiyaa bollan qassi sintta baggaara naa77u attuma asayinne guyye baggaara naa77u macca naati biiddi hemettiiddi doosona.

Wolaytta dichcha kaassanchchati issippe gididi kaa'iyo kaassa shooqan woykko kaassa dembban beettoosona. Etappe issoy tamanne uduppun quxuriya mayiis. Issoy qassi ichchashshu quxuriya maayyidooge beettees. Etappe zokkuwan eta shurabiyappe zokkuwan xaafeti uttida xuufe...

Giyan guutta naatu maayoyi madafan issi issi madafan madafetti madafettidi bayzzanawu giigissi wottidoogee beettes. Dumma dumma asayi qassi dumma dumma sohuwara bayzziyageenne shammiya asati issippe diyogee beettes.

Issi macca miishiriya heemettiidi woykko biidi de'iya kaamiya essara ba kushshiyan worqqataa oyqqada qassi silikkiyakka oyqqada makiinaa essaasu, ha makkiinaappe qommo baggaara qassi ha macca mishireeppekka qommo baggaara issi na'ay baajjajiya giddon uttidi laagidi biidi de'ees.

hagee wolayttan de'iyaa miizzaa qachchiyoo zazzaluwaa getettees. zazzaluwaa bollan bollaara gede gede yeggido cora mittay koraa getettidi xeesettiyaa mittaa giyoogaa.

Hagee wolayttan keehi lo''iyanne woolaytta heeran irxxatettay de'iyogaa qonccissiya maatatinne mittati de'iyo lo''o irxxay de'iyo heeraa. Qommo baggaara deree de'ees, xade baggaara uuttay mittay coratti uttida lo''o sohoti beettoosona.

issi guutta na'iya ba huhphiya heezu sohuwawu shaakka daddada ba huuphiyassi guye bagaa bessaydda eqqidaara beettawusu. ha na'iyaa ba huuphiya bolan bawu qachcha wottido woykko ba huuphiya loytanaassi qachcha wotiddo yelelloy heezzu sohuwan shaaketti shaaketi utidagaa besees.

yumbburshiyaa tamaaree maayuwaa meechchiyo sohoi beette sa beettiyaagee qassi bolla paqqara qorqqoruwan kametti uttiis sa7a baggai qassi gimbbiyan gimbbetti uttiis sa7ai gimbbiyan gimbbetti uttiis bolla baggai qassi qorqqoruwaa kametti uttiis yuushuwan cora biratai eqqi uttiis

yettanchchaa melkkano pishaalee bootta koppiyiyaa wottidi ba qouriyan karibaata qachchidi bootta shamiziyaa maayidi dungguzaa malatiya kootiyaa maayidi bolooso soore yaagiya xaafuwau ba matan xaafissidi eqqiis

Heezzu attuma asati issippe uttidoosona. Etappe naa"ati poliset, issoy polissiya maaytuwa maaytidi, polissiya suriyaa gixxidi hinkkoykka qassi polissiya maayuwa maayidi, polissiya suriya gixxidi, issoy qassi etappe haddirssa baggaara uttidi ha xeelliyaage etappe dumma maayyuwa maayyidi issippe heezzay uttidaageeta bessees.

Deshsha missle postere bolla beettes woyko mallattiya iqqa bolla beettes appe sintta baggara 'pisi land' sunttay woykko pisiland bar giyaa sunttay beettes guye baggara biira iqqay woykko biira oyqqiyo massare beettes.

issi ciishshaara de'iya mittai de'ees. ha mittai qassi zuuriyan qassi bulukkeetiyaa woddiri diretti uttiis. shin mittai baa ciishsha qassi duge duge adussan yeddiri zin"i uttiis.

Issi attuma na'ay ba ayfiyan manaaxiriya wottidi buuchaa baaga giigisisidi huuphphiya bo'aa qanxissidi sintawu simmidi puuridi uttidaagee beetes.

Cora attuma naati issoy issuwaara qoomettidi hooliyaa kaayiyaageeti beettoosona. Ha beettiya attuma naatuppe qassi ha baggaara yaa xeelliyagee issoy etappe dummattees; koppiya wottiis.

Salo meray boottaynne qassi zo'oy de'iyo banddiray beettees. ha beettiya banddiraassi qassi boottan meretti uttira misilee wolaytta keettaa malatiyaagee dees.

Badalay mokkidi de'iya badala xeelide diya cora attumasati doosona. Attuma asatuppe qassi ya baggaara muuze de'ees. Cora muuze qommo gaxappe biidi hirkki gaxaa gakkanaw tokketi uttiis.

Alamiyaa karttaa bessiyaa taappelay de'ees. ha taappellan qassi xaafetti uttida xuufee woygiyaage giikko "eraappe koyroy xoossaassi yaayiyoogaa" yaagiyaagee taappellaa bollan dees.

Issi keettaappe sintta baggaara heezzu makiinati diyageeti de'oosona. Ha heezzu makiinati diyageetuppe issi makiinayi bolla baggaara maata mala garssa baggayi qassi bootta merayi diyogaa Issi makiinayi qassi salo merayi de'iyo makiinaa.

Cora asay uttidaageetuppe sinta bagaara eqqidi duriidinne yexxiidi de'iya heezzu atumma asati beetoososna. Ha heezu atumma asatuppe qassi issoy ba kushiyan gondalliya oyqqidi maahiya calaa maayidi duriidi beetees.

Caamaa ba kushshiyan oyqqi xoqqu oottidi appe sintta baggaara beettiya maata malatiyaaba garssaara bessiya kushee beettees. Caamaa bollan de'iyaa malaatay woykko misilee wolaytta wogaa maayyuwaa malaatees. Wolaytta wogaa maayyuwa giyooge dungguzanne boottay walakettidi issippe dees.

oyddu macca naati de'oosona. Oyddu macca naati beettiyaagetuppe issiniyaa sintta gaaxan de'iyaara ba kushiyaa ba xeessan woottada eqqaasu. Issiniyaa guyye gaaxan de'iyaara silkkiyaa oyqqada pootuwaa denttaydda eqqaasu. Naa"u qassi gidduwaan de'iyaageti issiniyaa wozana ayfiyaa oyqqasu issiniyaa xeessaa oyqqasu.

biron mokkiya yalaga badalay beettees ha yalaga badalay qassi keehin kumexxi uttiis malkkiyaakka qassi keehin dalqqii dalqqiya yelagga badalai keehin biittaa kammi uttidaagee issoy issuwan bollan ba yeechchaakka yeddi yeddi uttaagee beettees

Issi atummagge dunguzza woykko wolaytta woggaa maayuwaa maayidi penggiyan eqqis ha simid, appe guyee bagara pegiyaa giddo geliyossan cora asay uttidage beettes cora asay uttiyossan guye baggan de'iya mella diyaa cora oydettikka beettosona.

Issi maccaaranne issi attumaagee maccaara sintta baggaara hemettawus attumaagee igeeduwaa kaallees. qassi eti naa"aikka bantta kootiya kootiya kushiyan kaqqidi oyqqi uttidaageeti beettoosona.

Kushiya kuwaasiya kaa'iya kaassanchchati kushiya kuwaasiya kaa'iyo dembban kaa'iiddi diyageeti beettoosona. Eta xeellanawu qassi shiiqida cora asay beettes. Ha baggaara yaa xeelliyageetussi ubbaassikka huuphe xalaalay beettes.

issi maccanayya karetta suriyaa gixxara bootta shuraabiyaa qassi maayada wolaitta wogaa maayuwaa woikko dungguzaa malatiya sharibiyaa ba qooriyan qachchada huuphiyanka koppiya wottara miicciyaara beettoos

zemppidi uttiyo oydee zo'o qalamiyaa tiyettida heezzu oydee diyaagee beettees. ha oydiyaappe qassi sintta baggaara zo'o qalamiyaa tiyettida qumaa wottidi maanawu gidin dumma dummabata wottidi xaafanawu gidin maaddiyaa xaraphpheezaykka de'ees.

Attuma sabanchcatimne macca sabanchchati issippe gidid issi sohuwan de'iyooga bessees. Sintta baggaara de'iyaa macca naati gulbbati uttidoosona bantta gulbbatan. guyyee baggaara de'iyaa attuma naati eqqidoosona. Etappe haddirssa baggaara de'iyaa na'ay ba kushiyaan diita oyqqi uttiis.

Artuma naatinne macca naati pootta shurabiya pootta naxalaa qassi maayyidi sinttaw simmidi yexxide biyaageeti beettooosna. Etappe issoti issoti garssa baggaara karetta suriyaa gixxidoosona. Qassi issoy etappe sintta baggaara de'iyaage naxala ba shayyan maayyidi beettees.

cora attuma asati eqqidosona ha eqqida attuma asatuppe issoy qassi polisetu maayuwaa maayiis ba doonaa qassi kammiyoogaa wottiis ba doonaa kammidi gulletta qassi ba huuphiyan kammi wottiis

issi macca mishiriyanne issi atumaagee naa'ay toophiya bandiraa dumma dumma ohuwan eqqidi kaqiidi beetoososna. etappe ya bagaara qassi woga mitay dees, he mitaappe guye bagaara qassi keettay ditaagee beetees.

Hagaa si'iya bollan beettiyagee tukkee beettees. Xaaxetta woraqatay beettees. Maxinee beettes. Okasheekka beettees. Dumma dumma tukkiyaa bollan yeggidi woyikko xaletettawu xaqqamettiyo qeeri qimame geetettiyageeti beettoosona. Aappe ya baggaara issi jabanay beettees. Ayife tukkiyaa essiyo jabanay beettees.

Issi attuma na'ay Wolaytta dichcha kaassanchchatu shurabiya maayidi ba kushiyaan issi baggan haddirssa kushiyan vootta qachchid haddirssa kushe mela dees. Shin ba kushiyaa xoqqu oottidi huuphiyaa xoqqu ootti dichchidaage bettees.

coura macca asatinne attuma asati maara maaraa oiqqidi eqqidosona salppiyan ha eqqida asatuppe guyye baggaara attumaageeti sintta baggaara qassi maccaageeto xalaalai beettees

keettay, oottaynne mittay diyaageeti beettoosona. ha keettaappe guyye baggaara cora uuttay de7ees. qassi keettaappe ha baggaara qassi wogga mittay woddidi zin77i uttidaagee beettees.

naa''u attumaa asatinne issi macca mishiriyaa beettoosona habeetti asati qassi naa''u attumaageeti udulan kattaa qolidi arbbaabiiddi woykko caddiiddi de'oosona maccaara qassi etappe ya baggaara eqqada eti caddiidi diyoogaa xeellausu

Ha misilee malatitooge mattaa oyqqiyo koottaa malatees. Mattaa oyqqiyo koottay issippe corattidi issi sohuwan dirssappe giddo baggara de'iyooha qonccissees.he dirssappe giddo baggaara de'iyaa mattaa naagiyaa zabbaynna keettaykka he mattaa dirssa achchan bettiyooga qonccissees.

Cora macca naati bootta apala gullottidi issi sohuwan beettoosona. Etappe haddirssa baggaara beettiya eqqidaara qaratstsiyaa woykko pootuwa denttiyaaro kaameeraa woykko pootuwa denttiyaaro.

Issi macca na'iya hagaa siiliya bollan beetawus. Huuphiya bollan gujo huuphiya gelissada huuphiya dumma dumma meran dadissada qeeri qeeri sintaara beettiya liiqo huupheta sinttaw sinttaw zaara yeddadda ba huuphiya bolla paraa cimbaa gujadaa duge hokka uttida na'iya ayifiya qindibiyan woyikko ayifiya deemuwa tiya na'iya beettawus.

oiddantta kifiliyaa tamaaretu maxaafaa yaagiya xuufi ha maxaafaa misiliyaa bollan de7ees maxaafaa bollan huuphessa baggaara itoopphiyaa banddireenne toossa toopphiyaa banddiree uttiis

Heezzu kanati beettoosona heezzu kanati beettaaageetuppe naa"u kanati sinttau simmidi hemettiidi de'oosona. issi kanee qassi guyye baggaara issi kanaassi toho garssaara ba doona eddii beettees issi kanee qassi biitta dduge hokki uttiis.

Wolaytta dichchaa kassanchchati issippe issi sohuwan sintta baggaara eqqidaageeti ubbaykka hokkidi bantta gulbbataa gulbbataa oyqqiddosona guy baggaara de'iyageeti eqqiddossona etappe haddirssa bagga gaxxanne ushshachcha bagga gaxxan naa"u asati qassi zo"o shuraabiya maayiddosona.

Hagaa misiliya bollan beettiyaageeti dumma dumma macca asatinne dumma dumma attuma asati issippe eqqidii issi sohuwan beettoosona. Etappe issi macciya maccaara huuphiyan manaatsiriya ba huuphiyan oyqqido manaatsiriya wottada silkkiya kushiyan oyikkidaara beettawus. Ippe miyiyan de'iyaagee nu kawuwaa Aabi Ahmeda geetettes. Hegaadan dumma dumma asati issippe issi sohan eqqidi dumma dummaba be"iidi doosona.

macca naati kaarootiyaa issi baggan woottidi timaatimiyaa qassi bantta saaxiniyaappe qori qori ekkidi kiluwaan kilissiidi bayzziidi de'iyogee beettees.

tukkiyaanne qassi ushshaa uyiyo sohoy beettes. ha beettiya sohuwan qassi heezzu asati beettoosona. naa77u attumaageeti uttidi miiddi de7iyaageeti beettoosona. issi attumaagee ha baggaara eta sinttan eqqiis.

Cora macca naati issi sohuwan issippe gidid kaabba maayyidi bantta huuphiyan qassi kaabba qophiyaa wottidi, issiniya etappe sintta bagga gaxxan de'iyaara miccawus ba doonan zo'o qalamiya tiyyidaara.

Heezzu macca asatinne issi attumagee issippe gididi barbbariya maxxiidi de'oosona. Ha maxxiidi diya oyddu asatuppe issoy attumaaggee ba huuphiya pixxidi karettaa kofiyiyaa wottidi woykko karetta qophiya wottidi zo"o shuraabiya maayiis.

Ichchashu attuma asati beettoosona. Ichchashu attumaa asati beettiyageetuppe issoy etappe haakki eqqidi eta pootuwa denttiyddi beettees. Eti de'iyosay qassi wolqqaama shuchchay shuchchay de'iyo deriya heeraana. Ha deriya heran qassi maata malatiyagee kametti kamettidi maatay mittay qeeri qeeri mittati kametti uttidosona.

samppa bollan yeechchaa hiixxidi yeechcha bollan qassi qumaa wottidi gidduwan naa'u shaatiyaara barbbariyaa wottidosona. yuuyi addhidi uuuttida samppaa bollan diya qumaa qassi boyiyaanne donuwaa

Ashoy mashshay oyttayinne daabboy de'ees. Ettappe giddon qassi bambbareee de'ees.

heezzu atuma naatinne naa'u macca nati issippe biidi beetoosona. ha beetiya naa'u macca naatuppe guye bagaara de'iya issi macca na'iya ba huuphiyan koppoyiya wotaasu.

Naa"u caammati issi sohuwaan de'iyaageti beettoosona. ha caammappe qassi miyiyaara wooykko appe ya baggaara karetta borssay de'iyaagee beettees. ha caammaassi qassi meray wolaytta wogaa maayuwaa woykko dunguzaa malattidi beettees.

Hintstsaa bolli siilee beettees. silliyaa miyiyaan eqqida heezzu asati beetoosona. naa"u qiiba naatinne woykko naa"u guutta naatinne issi eta aayyiyaa beettawus. qommo baggaara hintsaa bollan woykko siiliyaa bolli xaafettidagee oomo bank woykko daamota gaale qirincaafe yaagiyaa xuufee beettees.

hagee cora asay taabootaa sinttan goynnanawu shiiqido sohuwan bagga asay yanxxilaa oyikkis bagga asay huuphiyan boottaa woyikko naxalaa gullottis. ubba asay issippe shiiqidi goyinnanawu shiiqido sohuwa.

attuma naatinne macca naati issippe de7iyaageeti coratti uttaageeti beettoosona. ha beettiyaageetuppe issinne qassi cenggurssaa xoqqu oottiya massaariyaa woikko cenggurssaa darissiya massaariyaa adussa sohuwan sissiya massaariyaa ba doonan koshiishissa oittara haasayedda de7awusu.

naa"u kattaa wottidi miyo wombbaraynne ichchashu oyideti asay uttidi miyo oyideti beettoosona woykko de'oosona. pengge soo geliyo pengge heregaa adhdhi uttida pengge de'es.

Daro asatti beettiyattuppe bagatti bantta bookkiyo buqura oyqqidosonna bagatti qassi duruma malattiya miishsha oyqqidosonna.

Yeechchaa hiixxidi yeechchaa bollan ashshuwaa muxi wottidi qassi barbbariyaakka he ashshuwappe gidduwaan wottidi oyttaa shiishshidi uyiyoo ushshaa qassi uyiyoo iqaara woykko uyiyoo massariyaara wottidi qumaa miiddi de'oosona.

issi suuqiyaa garssan cora bayzziyo iqati' de'oosona. ha de'iyaageetuppe jarkkaanera zaytee naa'u jarkkaanera liibaa' yaagiyo xuufiyaa xaafettira jarkkaanee naa'ay karttone bolla baggaara uttiis.

Oyddu miizzati bantta zazzaluwaa zazzaluwaa giddon qashshettidi eqqidosona. eta eti eqqido baggaappe sintta baggaara eta zazzaluwaappe sintta baggaara qassi eti miyoobaa immiyaa massaree eta sinttan oyddaa sinttan heezzay uttiis.

ichchashantta kifiliyaa payatettaanne bollaa minttettuwaa luxiyo maxaafaa' yaagiya xaafoi ha misiliyaa bollaa beetees xaafettidaagee qassi zo7o malkkiyana

Cora attuma naatinne macca naatii durssaa dembbaan de'oosona. beettiyaa asatuppe sintta baggaara de'iyaageti macca naata. naa"u macca naati issoy issuwaa xeellettiidi eqqidosona. naa"u macca naati issoy issuwaara yerettiidi de'oosona.

asa malatiya siilee qooreppe qommo baggay baynnaagee beettees ha beettiya siilee qassi zo'o maayuwaa maayidii qassi xeessankka qassi zo'o shaaribiyaa qachchidi sinttawu simmidi eqqidaagee beettees

Cora bilama issi sohuwan wottiddi bayzziya asatti beetosonna. Hegaa sinttan cenuggurssa xoqqu oottidid haasayiyo miishshay beetees.

Ordde mitay issi bolla de'ees. Ha mitta bolla duge zin'idda leehes de'ees. Ha leehekka keehippe addussaa.

Oyddu maca naati issippe gididdi issoy issuwa kuwan shempposonna. Ettikka wolaytta wogaa shaashshiya qacciddosonna.

issi attuma na'ay wolaytta wogaa maayuwaa woykko dunguzaa ba bollan maayidi sinttawu simmidi eqqidi xeellidi beettees. garssa baggaara i maayido maayuwaappe issoy shuraabiyaa karetta shuraabiyaa maayiisi qassikka bulla suriyaa gixxiis.

issi wogga keettay pengge aaho keettaiy beettees ha beettiya pengge aao keettaa suwo geliyoosan qassi pengge baggaara arssay giigettidi uttidaagee beettees

uuttaynne mittay beettoosona. uuttappe sintta baggaara mittay de'ees, mittappe sintta baggaara qassi shaara maayyi utta daro salo malatiya meray woykko saloy beettees.

guutta tamaara naati issi sohuwaa gididi uttidosona etappe qassi guyye baggaara qassi googga wogga asati woikko gastta asati eta yelidi gattiya cima asatikka qassi etappe guyye baggaara eqqidosona

makinay eqqiyo sohuwan cora makinay issisan de'iyage beettes. cora makinay gaxaa gaxan de'es. giddonkka a garssan qassi cora asay de'iyage beettes. issi makinay qassi ubba makinaappe gidduwan de'iyage beettes.

Hagee siiliyaa bollan beettiyaagee kokkay beettees. boyee beettees. kokkaanne boyyiyaa yeechchaa samppaa bolli wottidi hegaa bolli qolidi aattidoogaa a qassi ekki ekkidi maanaassi mankkiya kokkaappe garssa baggi surqqi surqqi wottidoogee beettees.

wolaitta dichchaa kaassanchchati wolaitta dichchaa maayuwaa maayidi qassi ubbaikka sinttawu simmi hokkidi bantta gulbbata gulbbata oiqqin eqqidosona guyye baggaara etappe eqqidaageeti qassi bantta gulbbataka oiqqettibookkona qoomettidi eqqidosona.

asa leemisuwaa merettira misiiliyaa maayuwaa maizzi uttiroogee beettees. ha maayuwaa maizzi uttoo maayoi qassi kushiyaa qantta mera bollan qassi bolla baggaara zo7o zo7o ciishsha maratiyaagee de7ees.

issi attuma na'ay ba huuphiyaa qanxxissiyoosan uttidaagee beettees ha huuphiyaa qanxxissiyaa nay qassi garssa baggaa muleera meedissidi bolla baggaa qassi pude dichchidi qanxxissi wottiroogee beettees

qorqqoruwa giddon uttidi cora asay qaalaa siyiiddi de'es. ha siyiiddi diya cora asaykka qassi ba kushiya xoqqu oottidi qaalaa siyiiddi de'es. ha baggaara naa"u asati naa"u attuma asati cora asay kushiya xoqqu oottida asaakko simmidi eqqidosona.

Hagee shemppiyoosaa woykko tukkiyaanne uyiyoosaa kattaakka qassi miyoo sohuwaa. ha sohuwaan issi attumaagee sinttawu simmidi biiddi beettees. issi qassi haggaazuwaa giddon immiyaa macca na'iyaa sinttawu simmada eqqaasu.

Cora atuma asatti issippe shiiqqiddi issi sohuwan de'osonna. Ichchashshu qasho eexxiyabatta shiishshiddi issippe de'osonna. Etta matan eexxiyabatti de'osonna.

Wolaytta wogaa durssaa bessiyaa naa"u naati issi macca na'iyaanne issi attuma na'ay naa"ay de'oosona. na'ay na'eeppe guye baggaara de'ees. a'iyaa na'aappe sintta baggaara de'awus. na'iyaa wolaytta wogaa maayuwaa woykko dunguzaa huuphphiyaan qachchasu. na'ay wolaytta wogaa maayuwaa maayiis. issippe duriidi beettoosona.

Issi attuma na'ay huuphee qanxxessanawu uttiraagee beettassi huuphe qanxxessana uttira na'ay sintta baggi siniri xeellaesu qassi h na'aa suuphi keehin pulo xoqqu yaagidi diccidoogee beettassi qooriyan qassi bootta baa qachchi wottiis.

Heezzu baggan madabettida woykko heezzu baggawu shaahettida bashshee beettees. ha bashshiyaappe guye baggaara woykko bashshiyaa xeelliidi eqqida cora yelaga naati beettoosona. ha yelaga naatuppe baggay attuma baggay macca

attuma asatinne macca asaati bantta heera geshshatetta bonchchanassi woykko naaganassi pitiidi de'iyaageeti beettoosona. eti qassi issoti issoti etappe bicca meraa maayuwaa maayi uttidoosona.

ichchashu macca naati issippe issi sohuwan eqqidi pootuwaa denddiiddi de7oosona. ha pootuwaa denddiyaa maccanaatippe qassi guyye baggaara keehin aakkida uuttaa bonccuwaa malatiyaa bonccuwa qassi beettididdiyaagee de7ees.

Wolaytta gutaran xade baggaaranne qommo baggaara qashsheti uttida banddiray beettees. sintta baggaara qassi dumma dumma maatatti de'oosona beettoosona. bolla huuphphessan wolaytta gutaraa yaagiyaa xuufee beettees.

Issi maccaara ba huuphiyaa daddenan yeda wottada ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottidi aattanau dandda'iya massaariyaa ba sinttan wottada haasayeedda diyaara beettoos ha haasayiyaara maaya uttiroogee qassi bootta naxala.

hailanddeara kumida haattay cora haattay issi sohuwan de'ees. qassi ha haattaappe miyyiyan qassi issi motoreekka eqqiis. motoriyaappe ya baggaara qassi issi attumaagee hemettii dibbiyaageekka beettees.

Hagee wolayittan bootta zaafiya geetettidi xeesettiya mittaa. Hagee darotoo asay xaletettawu woyikko harggiya xalles. Dumma dummabatussi go'ettiyo mitta issi sohuwaani issi idimee ya baggaara issi sohuwan issi idimee uttis. issisan wottidosona.

Hagan beettiyagetti maca naata heezzu macca naatuppe issinna ettappe sinttanna durayidde beettawussu hankkotti qassi kushiya baqqosonna.

Hagee ha cora asay beettiyoo sohoy asati shemppi ekkiyoo sohuwaa woykko kaappiyaa getettees. a garssan uttida cora asay beettiyaaba gidikkone issi maccaranne issi attumaagee issoy issuwaa xeelettiidi uttidogee qonccenne beetiyaaba.

issi maca na'iyaa ba huuphiyaa yiddaa gada ba kushiyan qassi keehi pe lo' iya ciishshaakka oyqqada bootta qamisiyaa maayada eqqidaara beettawusu a qassi baachchaa dooyada miiccaedda de'awusu

wogga woikko xoqqu yaagidi beettiya adussaai pooqee beettees adurssai pooqiyaappe qassi guyye baggaara ziqqan de7iya ziqqi gira keettaaa qassi guyye baggaara beettees ha pooqiyappe ha baggaara qassi maatai de7iyaagee beettees

wogga aaho isppalttee beettees. ha isppalttiya bollan qassi barkka hemittiiddinne biiddi de'iya issi attuma na'ay beettees. ha attuma na'aappe haddirssa baggaara cora mittay woykko doozay de'iyaagee beettees. qommo baggaara qassi keettay de'iyaageekka beettees.

Oyddu attuma asati eqqidosona oyddu attuma asati eqqidaageetuppe naa"u giddoogeeti qassi seeraa naagissiyaageeta. naa"u gaxan de'iyaageeti qassi bootta maayuwaa maayuwaa bootta naxalaaanne maayi uttidosona.

Naa"u kaalettiyaa aawati eqqidosona. eqqidi sinttawu simmidi xeelloosona. ha xeelliyaageti qassi eta garssan issoy huuphphiyaan qoophiyaa wottiis woykko kopiyiyaa wottiis ayfiyaan manaatsiriyaa wottiis, issoy qassi manaasiriyaa ba ayfiyaan wottiis.

Cora attuma naatinne macca naati cora kessaa paaciyaa woykko paatanaa oottiyoo sohuwaan komppiteriyaa bantta komppiteriyaa komppiteriyaa oyqqidi xana'idi woykko paaciyaa woykko paacettiidi de'iyaageti beettoosona.

Issi atuma na'ay bootta motoriyo oyqqiddage beetees. Haga matan issi biidde de'iya na'ay beettes.

cora attumaasatinne macca asati beettoosna, ha beetiyaa asayuushshi aadhdhidi uttida, yuuyyi aadhdhidi uttida macca naati beettoosna, ha beettiyaageetu garssanaa maccay nayiyaa issiniyaa Xoona matata yaagiya xoona pootuwaa woykko Kawo Xoona pootuwa a bollan meretti uttido shuraabiya maayasu.

naa''u naati issi atumma nayinne issi macca nayiyaa beettosona, ha beettiya naatuppe issoy wolaytta wogaa maayuwa woykko dungguzza maayidi garssa baggaara karetta suriyanne karetta shurabiya maayidi beettees.

Heezzu macca asati beettoosona. heezzu macca asati beettiyaagetuppe issiniyaa eqqaasu naa"ati uttidosona. etappe yuushshuwaan sintta baggaaranne guye baggaara qassi paray de'iyaagee beettees.

Issi sohuwan isporttiya oottiiddi de'iya cora naati de'oosona. Ha cora naatikka issoy issoy maaraa maaraa oyiqqidi eqqidosona. Eti qassi ubbayikka issi mala maayuwa woykko bootta muqaqiya gidida maayuwa maayidosona.

hailanddiyaa kumi ottida haattai beettees. ha haattaappe huuphessa baggaara qassi wine haattaa' yaagiya xuufeekka de7ees. ha xuufee qassi wine yaagiya xuufee salo malatiyaa merai xaafettiis.

unccay yeechchaa bolan ichchashu sohuwan shaahettidi woykko qanxxettidi yeechchaa bolan diyaagee beetees.

Oyddu attuma asati sinttawu simmi xeelliidi eqqidaageeti beettoosona. Ha beettiya attuma asatuppe issoi zo'o shamiziyaa maayidi karetta suriyaa gixxidaagee beettees.

Hagee yettanchchaa bunge burunjja giyoogee naa"u macca naatuppe gidduwaan ba kushiyaa issippe gatti oyqqi eqqidaagee beettees. appe huuphphessa baggaara beettiyaa xuufee xaafettidaagee yoo yoo gifaataa giyaagee yedettiis yaages haddirssa baggaranne.

Naa'u asatti issippe biiyagetti beetosonna. NNaa'attuppe issinna sharbbiya maaya utaassu issinna qassi zambbilloya oyqqidara beetawussu.

Cora asati issippe gididi eqqidosona. eqqida asati ba kushyaan oyqqidi eqqis woykko eqqidosona. etappe issoy itoophphiyaa kawuwaa abi ahimed geetettees. naa"u maacca asati de'oosona. naa"u maacca asatuppe issiniyaa suriyaa gixxasu, issiniyaa qamisiyaa maayasu.

cora attuma asati bantta kushiyan baggai zaabbiyaa oiqqin baggai shodira oiqqin baggai qassi a kaafaa oiqqidi eqqidaageeti beettoosona. etappe issi ushachcha baggan eqqida gaxaagee qassi bulla suriyaa gixxiis.

Timattimmiya dumma dumma sohuwan maddabbidoge beetes. ha timattimiyappe issoy issoy dulkka zo'o.